Nenyaga yaga da kyɛne la a su kpare sɔglɔ a de kpare doɔre a eŋ a su ka kaŋa meŋ su kpare nu wogre a su kpare pelaa ka nensaala be a niŋe ka ba da su pɔge kaŋa meŋ su kpare sɔglɔ a seɛ torazaa sɔglɔ ka ba die kyɛne.

Yiri di la vŭŭ, a kyɛnsere zaa di, ka lɔɛ a di, kyɛ ka a mine a naŋ are. K'a lɔɛ mine yɔ zoro kyɛ ka nobɔ be'a zie a muulokaara lɛ a zie naŋ di.

Vūū tontoneba are la a be. Ka ba ŋmaa yie a pili kyɛnse zeere, kyɛ penti dɔre. Ka ba mi… A dɔɔ… bata da zeŋɛɛ la, ka bayi are, kyɛ ka kaŋ a hɔɔl zupil dɔre.

Die la ka ba peete peete sɔglɔ a peete a dankyini ne bompelaa kyɛ biŋ tabol kpoŋ ka dakogro anaare a biŋ a dakogi kaŋ waa sɔglaa ka kpe e fila tevaare a tebol zu kyɛ pare kyaana ka nesaala are.

Nenpeɛli ba naare da are la kaa dɔɔ zeŋ kyɛ kaara kanpo konpo poɔ kaa bie kaŋ su kpare sɔglaa ka kaŋa su kpare ziɛ kaa dɔɔ su kparo kaa nuure waa wogri.

Lͻԑ ŋmԑ la taa. lͻzeԑ ane lͻpelaa. ka noba yi are kyԑ kaa lͻpelaa kaŋa meŋ gaa te are. ba ŋmaa la yiri a penti, penti pelaa ane penti sͻgelaa.

Pɔgeba mine banaare la a tuo boma a pɔge kaŋa da tuo la botɔ a su kpare dɔre a kaŋa meŋ tuo pelee su kpare ziɛ ka kaŋa mare bie ane wagye ziɛ kyɛ taa pen ba tuori la dɔɔ ko tuo botɔ a tuoro ba.

Neŋ-yaga da arɛɛ la, ka dɔbɔ mine a hɔɔgle zupil-peɛl kyɛ su kparr, kaa waa vaare ka bonsɔgelaa a be a kparoŋ poɔ. Ka ba mine su kparesɔgelɔ a de kparezeɛ a eŋ kyɛ ka lɔsɔgelaa a are ba puoriŋ.

Pɔge ane bie la zeŋ kaa pɔge leri a bie zu a bie da su la kpare pelaa kyɛ a pɔge da taa kyaare a wiɛ a bie zu a na le kyɛ pɔge da seɛ muɔkur sɔglaa koo taa pelaa kaa bie eŋ tɔɔkpama kyɛ tiɛ o nu o zu.

Dͻͻ kaŋ la a go a are a kaara vũũ boma. Ka mõõre be a be, ka sobiri be a o puoriŋ. Kyԑ a dͻͻ da su la kpare sͻgelaa. Kaa yiri kaŋa a are, ka ba biŋ pԑmԑ kyԑ ka nob ate are tͻbͻ lԑ.

Biri yaga da zeŋ la de lige poɔ, ka dɛre biŋ, ka ba do zeŋ a zu, ka kaŋ are a dɛle dankyini, kyɛ ka bompeɛle a biŋ ba niŋe sogɔ ka kaŋ sigi zeŋ a bone pareŋ.

Pɔgeba arɛɛ yaga yaga lɛ, a biŋ kõɔ bone ennee meŋ yagayag lɛ. ka talaa bebe, ka orɔba pelaa bebe ka orɔba sɔgelaa bebe ade orɔ…..pɔge naŋ seɛ mukuri a are.

Nenpeɛle mine la a ŋmaa ŋmaaro a ŋmaa boma a eŋ ba bon poɔ taaboɔ poɔ ka kaŋa de bon eŋ o noɔre kaŋ da seɛ kpare sɔglaa ka kaŋa meŋ su kpare ziɛ ka kaŋa meŋ su kparo ko taa lae lae kyɛ ka ba zage ba nuure kaa do saa.